wannan shi ne: abin da ake ce wa tsiro shi wannan tsiro kuma mataki ne na farko da yake faruwa a rayuwan kowane shuka shi wannan mataki ana samunsa ne bayan an birne iri ko iri ya birnu ta hanyan iska da dai sauransu to wannan mataki yana samuwa ne sakamakon birnuwa bayan birnuwa wannan iri ya ji zafin rana ko zafi na ƙasa sai bayan haka kuma ya samu ruwa ruwa ya zo ya abin nan ya ratsa shi bayan bayan ruwa ya ratsa shi kuma zai ɗan ƙara lokaci kaɗan da zafin da zai ƙara abin nan nashi sai ya kawo wannan fashewa in ya fashe sai wannan abu da ake ce wa tsiro ya farun sai ya tsiro bayan ya tsiro kuma sai mataki na farko ya wuce mataki na biyu wanda shi ne tsakiyan rayuwansa kenan a nan idan ya danganta daga abin da ka shuka in wanda zai yi tsayi sosai ne kaman su gero dawa da sauransu in kuma wanda zai baje a ƙasa ne kaman su wake da sauransu in kuma wanda zai yi tsayi amma ba sosai ba kamar su gyaɗa da sauransu ko gangada to ya danganta dai da abin da ka shuka amma dai tsiro shi ne mataki na farko akwai mataki na biyu akwai na ƙarshe lokacin da za a zo a girbe duka abin da aka shuka ko kuma in ce aka noma

Yi bayani akan ƙasa da yaƙe yankin ka shin wannan ƙasan taɓo ne yashi ne ko da ƙasa ne me laushi haka to ni a yanki na ƙasan dai ya rabu kashi biyu hanaka ne zance haɗaka ne ƙasa kashi biyu ta taɓo kuma da mai laushi wannan ɓangare akwai ƙasa mai laushi wannan ɓangare akwai taɓo wanda ake cewa laka kenan to amma ƙasa mai laushi ya fi yawa fiye da na taɓon kaso saba'in cin ɗari na ƙasan ta yake wajen yashi ne yashi ne da ƙala kan kwara sosai haƙoran shi ba masu girma ba ne sai kuma in lokacin damina yai kuma inda ake ruwa na ɗan wannan lokaci ze iya riƙe ruwa in ya riƙe ruwa da ga baya sai ya zo ya shanye wanda ka ga shi kuma tabo shi yana nuna dama shi yana riƙe ruwa wanda daga baya ze riƙe na tsawon lokaci kaɗan wanni ze iya riƙewa na tsawon lokaci ko kwana biyu ko kuma wannan lokaci ma a sati mana ya iya wuce sati mana so ze riƙe na ɗan wannan lokaci kaɗan kafun ya zo ya shanye bayan ya shanye se ka ga ƙasan ya tsatsage ya tsatsage ya tsatsage so ƙasa me laushi ya fi yawa ƙasa me laushin ya fi yawa so da ƙasa ne wanda ba yi da hanƙori sosai za ka iya samun wanda yake da hanƙori akwai wanda yake da girma wanda yake taruwa soboda isaka yau da gobe se ka ga ya a taruwa yai tudu so za ka iya samun duk waɗanan kalan a sasai a yankin mu.

Wani rawa mata suke takawa a fannin noma a area ka? eh mata suna taka muhimmiyar rawa a fannin noma a area na, wanda takama koda noma ne na abinci ko na noma ne na dabbobi, mata suna taka muhimmiyar rawa a wannan zaka gani. Don yanzun a hakanan, zaka iya zuwa ka gani gona, ko da ba a ce matan sun yi rinjaye ba, zaka iyazuwa ka anyi kaman hamsin-hamsin hakannan, kasha hamsin-hamsin, mata ko da yara ne ko manya ne, suna taka muhimmiyar rawa a ɓangaren noma na abinci kenan. Idan muka dawo noman dabbobi kuma zaka ga yawancin ma ai su suka fi yawa ma, zaka iya kace kaso saba’in ma a yankunan mu ko sittin mata ne ma suke wannan noma, saboda ka duba mafi akasarin ciwon kaji na gidan gona zaka ga ma mata sun fi yawa ta wannan ɓangaren. To gaskiya, mata suna taka muhimmiyar rawa a ɓangaren noma sosai, suna taka muhimmiyar rawa a ɓangaren noma, koda wannan noma ne na abinci ko noma ne na dabbobi. Zaka iya dubawa ka gani, bama yankin da aka barsu a baya ko kuma ince ba ɓagaren da aka barsu a baya ko wani ɓangare zaka ga suna taka muhimmiyar rawa, in ma basu fi yawa ba zaka ga anyi hamsin-hamsin ne, maza ɗari ko mata hamsin ko kaje ka samu a wani yankin ma ko kuma ka samu a wani ɓangaren ma matan ma sun fi yawa, saboda idan ka kula, yawancin aikin ma kaman mata ne suke yi, zaka samu, misali a ce maka roron wake, mafi akasari ma mata ne suke wannan roron waken nan ko kuma wannan abun da ake kira sussuka. zaka ga mafi akasari mata ne suke wannan

Wata rawa ko kuma wani ɓangare, wacce irin rawa matasa suke takawa a ɓangaren noma a yankin ka? to matasa dai sune ma ƙashin bayan kowacce al’umma, to nan in kazo ɓangaren noman ma zaka iya samun ace misali yau matasa suka cire hannun su daga cikin noma, to in tabbatar maka cewa noma yazo ƙarshe ma zan iya cewa, don gaskiya matasa sune ƙashin bayan noman ince. Don da wuya kaje ka ga gona a yankin mu dai, a iya yankin mu dai koda yawanshi yakai guda hamsin ne ko talatin ne, zaka samu mafi yawancin su maasa ne suke noma, koda ace na iyayen su ne ko nasu na kan su, zakai ka tarda magidanci da yaran sa, wani ma ka ga sun kai goma, wasu ma sun fi goman, wasu ma biyar, shida, bakwai haka, zaka samu ma dukka matasa ne, ban da shi mahaifin nasu kuma matasan nan wanda ya haɗa maza ne da mata ne, gaba ɗaya zaka ga matasa ne gaskiya, suna taka muhimmiyar rawa a ɓangaren noma, wanda wannan noma ya kama da koda noma ne na abinci ko kuma noma ne na dabbobi. To ka ga matasa, to ai da wuya ma ka gani a ɓangaren noman ka ga dattijo ko wani abunnan yana kiwo haka, zaka ga mafi akasari ma, matasan ne suka fi noma, noman ma koda noman shanaye ko kaji ne, zaka ga duk matasa ma sun yi in ma baka ce kaso tamanin ko ɗari bama zaka ce saba’in dai haka a harkan noma matasa ne suke yi, taka rawa a wannan fannin sosai.

Shin mata, mata suna da dama ko kuma an lamince musu su mallaki gona a yankin ka? yi bayani taya ake bi? wani hanyoyi suke bi su mallaka? Idan kuma ba sa mallaka meye dalili? To abunda zance dai ni abunda yake faruwa a yankina a yanzu haka, abun da na tashi na gani dai ni banga wani doka ko wani hukunci da aka yanke ba wai mata baza su mallaki gona ba kuma da yawa mata suna da gonaki nasu, wanda sun samu wannan gona ne wasu ta silar gado, iyayen su sun mutu sun bar musu gonaki, zaka ga an raba, wasu sun samu gonaki, wata ma su sami gona ɗaya, wata ma ta samu gona biyu, wata kuma za a raba gonan ne kasha biyu ko uku haka, a bata abunda ya sawwaƙa. To wasu ma da kuɗin su akwai wanda ma na sani ta siya gonan da kuɗin ta, tana nomawa yanzu a haka, wanda kuma zaka samu yanzun ai zamani ya canja, zaka ga kowa yana da dama. Babu wata doka da tafito ta hana cewa wai mutum bazai mace ne ko namiji bazai mallaki gona ba, mata suna mallakan gonaki sosai wanda wannan gona ya kama zaka ga koda na dabbobi ne ko kuma na noman damina, duk suna mallaka, akwai shi sosai, zaka ga mutum ma ya kewaye gonan sa da katanga, wanda zai samu ya yi noman sa cikin kwanciyar hankali da natsuwa, ba tare da wai ɓarayi sun zo sun sace masa abun gona ko kuma dabbobi daga wasu guraren su zo su shiga mas aba, ya kewaye gonan sa da katanga ko ya aje masu gadi da masu kula a cikin wannan gona, zaka samu zaka tarar mata da yawa sun mallaki gonaki nasu na kan su, kuma suna nomawa a cikin kwanciyar hankali ba tare da wani yace wai ko wata doka ko wani hukunci ace wai.

Wane rawa ko kuma wane gudummawa manoman da suke area nka suke takawa don su ga sun taimakawa um mataki na abinci a duniya abinci a duniya. Toh, abun da zan ce a nan shi ne ka gane um mafi mafi akasarim mutanen da muke yanki nan mu na jahar Borno da kewaye, ka ga yanzu ba mu da damam ko kuma in ce manoman mu ba su da dama da za su fita su taka wani rawa muhimmi na a zo a gani a ɓangaren noma, don su ga sun taimaka kuma sun ba da guddumawan su a matakin abinci na duniya, saboda rashin tsaro da ake fama da shi. To, kawai dai yanzu ana nan ana lallaɓawa ne da kowa ya samu abun da ze ci, ba kowa ba ne zai ya futa ya daure ko in ce babu dama, babu wannan daman da za ka futa ka je waje za ka ga yanzu mafi akasari wannan ƙananan jahohin da za ka nan da suke kewaye da Meduguri ba a samu a fita ai noma, ko da an futa anyi noma ba za'a taɓuka abun kirki ba, wasu ma ba za su ma iya yin nisa ba dan su je su yi noma, da har za'a ce suna bada wani gudummawa a matakin abunci na duniya. Kawai dai ana yi ne a ci a samu abun da za a ci, ba wani abu ne da da'a zo a gaani ba, duk da dai a wasu yankunan ana samu ana taɓawa, amma ba kaman daa ba, ba kaman daa ba gaskiya harkan noman yanzun ya ɗanja baya saboda lamarin tsaro da ake fama dashi, ba kaman daa ba gaskiya, harkan ya ja baya sosai, in ta kama ko da fannin a ce noman abunci ne koda noman a ce noman kiwon dabbobi da sauransu, in dai ba irin toh wanda za'a iya yin su a cikin gida ba, amma in ta kama irin kiwon da za'a fita jeji a yi tafiya me nisa, a kwashe kwanaki ana yin su kafun a dawo, yanzu babu wannan daman, wataƙila ma in ka futa za'a iya sace abu ko kuma ace an ƙwace wannan abun da ka noma, ko kuma abun da kake kiyayewa. Toh, za ka ga yanzu samun a ƙwace ka ga yanzu ba wannan dama da za'a ce har ana taka wani rawa na a zo a gani a matakin duniya.

Shin yawan al’umma yana iya zama damuwa mafi girma a ɓangaren al’uma ta a eriyana, eh yawan al’umma bazan iya cewa ya zamo damuwa a bangaren noma a yankuma ba saboda idan dai al’umman ba malalata ba ne aka tara indai al’umma ne, aka ce ai yawan yawan gidanka yawan girman wurinka da yawan muatane da kake da shi. Indai masu aiki ne ka ga yawan abun da za ka samu, um bari in ba da misali yanzu in a ce noman da mutum goma za su noma a safe ɗaya to wanda mutum ɗaya ko biyu za su noma a safe ɗaya, ka ga girmansu ba ɗaya ba kuma aiki da za su ɗauka ba ɗaya ba. Kuma za ka tarar dole dai idan wannan mutanen za su yi aiki da gaske za ka tarar mutum goman nan za su noma yafi na mutu biyu ko uku da girma da yawa da aiki da komai ya fi, ba za ka haɗa ba. To, mutane idan mutanen ba su zama malalata ba za su ba da za su taka muhinmiyar rawa kuma baza su zama damuwa a ɓangaren noma ba, zama su kawo ƙaruwa ne a ɓangaren noma saboda za ka ga kaman yadda na faɗa yawancin jama’u in dai ba malalata ba, suna taka muhinmiyar rawa kuma suna nada aiki sosai, suna bada aiki sosai ta ɓangaren noma, saboda abu nan yawan al’umma ba ze zama damuwaba kuma ban ce ya, be ma zama damuwa ba. A yankin na dai abun da nake gani yake faruwa zan iya bada misali da kaina yanzu haka nan za ka gani a gidanmu matasa hakan nan za ka samu shida ko biyar to idan muka haɗu da mahaifinmu mu bakwai kenan kaga ai aikin da za mu je mu yi a wannan gona ba kaɗan ba ne. To, abun nan in a ce mutum ɗaya ze yi kaga mutum ba ze samu wannan aikin ba, to suna taimakawa sosai ta wurin a ga gonan ya tafi ya tafi ya bada abun da ake so sosai.

Shin hijira da akeyi daga yankuna na ƙauyuka zuwa birni ya kawo koma baya a harkan noma a yankunan ku? Eh tabbas, hijira da ake daga ƙauyuka zuwa birane ya kawo koma baya a harkan noma a yankina. Musamman ma zan baka misali da jahar mu ta Borno, a ɓangaren kudancin arewacin Barno, ƙananan hukumomin arewacin Barno, an ɗan samu ƙarancin tsaro, sakamakon rikice-rikice da ake fama da shi, shi mutane sun tashi daga ƙauyukan su ko kuma daga mazaunan su sun bar dukiyar su da koman su, sun zo sun zauna a sansanin gudun hijira, to ka ga wannan bari da sukayi gaba ɗaya, suka dawo suka zauna a sansanin gudun hijira dole zai kawo koma baya ko kuma yaja harkan noma baya a yankin. Misali zan baka cewa a yanzu ,idan ka duba mutanen ƙauyuka, in ma baka ce mutanen ƙauyuka gaba ɗayan su manoma bane, ka ga zaka ce kaso tamanin ko casa’in na cikin ɗari manoma ne, to ka ga wannan kaso mai yawa da yafi yawa sun bar noman sun dawo sun zauna a birni, ka ga dole wannan harkar in ma ba a ce tazo ƙarshe ba an samu koma baya, an samu koma baya sosai a harkar, to misali dai yanzu zamu ce Alhamdulillahi, tun da dai ana ɗan samun waraka, mutane suna ɗan komawa wuraren su, suna komawa muhallen su, duk da ma har yanzu basu iya zuwa su shiga wasu irin wanda suke da gonakin su da ɗan nisa hakanan, ba su samun dama suje su cigaba da noman su kaman yanda aka saba da, saboda ƙarancin tsaro da ake fama da shi, wasu suna zuwa duk da haka amma a tsorace, wasu kuma basu ma iya zuwa koma gonakin nasu har yanzu, to ka ga dole wannan zai kawo koma baya a harkan noma sosai a yankin.

Zuwa wani mataki haɓɓakan karkara ko kuma girman karkara yake kawo cibaya a girman gona ko kuma yawan gona ko kuma yawan gonaki ko kuma faɗin gonaki, to haɓɓakan fili a yankuna n azan iya cewa yanzun haɓɓakan fili ko kuma haɓɓakan ƙauyuka ko kuma garuruka, ya baya da wani tasiri sosai a ɓangaren yawan rage gona ko kuma yawan manoma, ko kuma ko da ace wannan manoman na masu kiwo ne ko kuma masu noma na abinci, saboda yanzu a haka a halin da ake ciki a jahar Borno da kewaye ba wani tsaro sosai da za ace ana samun bunƙasa na ƙauyuka suna girma suna ƙara haɓɓaka su kawo cikas a ɓangaren noma sosai har yanda za ace saboda halin tsaro da ake fama dashi, to da ƙauyukan zasu girma su kawo ƙarancin gonan da noman da ake buƙatan shi ya haɓɓaka yayi yawan ma duk dai ba a samu daman ko wanne daga cikin su anyi shi ba, wanda har za ace ya kawo cikas ma ɗaya ko kuma ɗaya yafi ɗaya haɓɓaka ba, to za a iya cewa dukkan su biyu sun koma baya yanzu haka, ba Kaman yanda da ake ba, amma tabbas wannan girma na ƙauyuka su girma su zama gari ko kuma su zama wasu abu da za a gani a faɗa, tabbas zai iya kawo koma baya ta nan, ko kuma zai iya rage yawan faɗin gonaki, don yanzun bari na bada misali akan makiyaya, ka ga makiyaya su mutane ne da dabbobin su da basu cika so gari yazo ya same su ba, ko da ace suna zaune a wani yanki da suke noman su a ciki ko kuma suke kiwon su a ciki, idan gari ya fara zuwa ana tarar da su, ka ga dole zasu matsawa gaba, ana samun su suna matsawa gaba su ɗan yi nisa da mutane, to ka gani abunnan rayuwa ana cigaba da tafiya, yau a matsa kaɗan gobe a matsa kaɗan, ka ga dole abun yazo yana girma, abubuwan suna girma, yanayin girman gari yanayi kewayen gari gonakai.

Yi sharhi game da yadda rashin tsaro ya kawo yai.. yai.. yaiwa fannin abinci illa a ari.. ayankin ka, to hakiƙa rashin tsaro ya haifar da babban illa ga fannin abinci a yankuna yankuna na da kewayan sa, duba da rashin tsaro da ake fama da shi a jahar na Borno gabaɗaya da'' da kewayenta, in ka duba kudancin Borno, arewacin Borno da Borno ta tsakiya, an samu wannan rashin tsaro sosai matuƙar yai.. yayi illa ga manoma da makiyaya gabaɗaya to ka gani, idan ka ɗauka abun nan, kaso tamanin casa'iin koma in ce kaso ɗari na manoma, za ka ga mutane da suke zama a yankuna na karkara ko kuma in ce ƙananan hukumomi da sauransu, to sakamako rashin tsaro hakann ya sa mutane nan sun bar gonakin su da dabbobin su da gidajen su da komai fa komai nasu, sun zo suna gudun hijira sun zauna a cikin sansanin en hijira, ka ga dole inda aka ce manoma sun bara noma ko kuma a ce harkan noman ya ragu, to ka ga dole ai ƙarancin abinci a sameshi. mun samu tunda mafi yawan abinci da ake yin amfani da shi ʤahar abinʧi ne da manoma suke nomawa, duk da ma cewa ana kawo ana shigowa da wasu, amma wanda ake nomawa aƙasan ko kuma in ce wanda ake nomawa a jahar ya fi yawa.

Shin kana tunain yin amfani da kayan noma ko kuma ‘ya’yan itatuwa masu gina jiki, ze taimaka fannin abinci ko kuma abinci masu gina jiki ze taimaka ta fannin abinci? Idan e ne, yi bayani. Idan aa ne, yi bayani me ya sa? To abun da zance a wannan fannin shi ne, shi ya ‘ya’yan itatuwa masu gina jiki ko kuma abinci me gina jiki, e tabas ze taimaka ta wannan hanya ga shi kamar haka. Idan ka duba ɓangaren kayan itatuwa, muna da su da dama, amma kaɗan daga cikin su akwai lemo zaƙi kenan, akwai kankana, akwai abarba, akwai ayaba da dai soransu, kaga waɗannan abubbuwa dai, ‘ya’yan itatuwa ne masu ɗauke da sinadarai wanda za su iya taimakawa jiki ɗan adam. To idan muka duba ɗayan fannin kuma ka ɗauki irin su masara, ka ɗauki alkama da dawa da sauransu, kaga waɗansu abinci ne da ake amfani da su, nayau da gobe. To kuma suna da wannan sinadarai jikin ɗan adam da yake buƙata. To yin amfani da wayancansu kuma a wannan fannin, ze rage raɗaɗi ko kuma ze ƙara wa hanyan abinci matuƙa sosai, ze taimaka, ze iya magance matasalolin rashin abinci da sauransu, da kuma yawan abinci dik. Hakan ze iya taimakawa sosai wa al’umman yankuna dabandaban.

bayyana wani shiryayyen taro, wani horo da aka gudanar, wanda na halarta kuma na amfana da shi to, abin da zan ce a nan dai, babu wani taro ko kuma wani horo da aka shirya kuma na halarta, kuma na amfana da ga shi ta faŋnin noma, a zan iya cewa babu shi kwata-kwata. Se dai noma abu ne da mun tashi mun gani iyayenmu da kakkaninmu suna yi, muma muna yi zan ce mun tashi mun gan mu ciki, muna yi. To, yau da gobe aka ce se Allah, ‘yau da gobe ya fi ƙarfiŋ wasa’. to daga cikin su, tun muna yara muna bin iyayenmu zuwa gonakinsu, muna zuwa mu tayya su ayyuka mu yi wannan, aa, mu bar wannan, ka taɓa wancan, ka cire wancan, ka shuka wannan haka dai. To, ta wannan baŋgare, da ta wannan baŋgare, muka samu zance, muka samu, muka fahimta. amma wai a ce yau katammame, wai an shirya wani horo saboda noma, ko kuma a ce horo-sabo da masu sha’awar su yi noma koda na ƙwamatine, ko na ƙuŋgiyoyi masu zamankansu ba zan ce ga wani shiri ko wani hor na masamman da na halarta, har wai a samu wani abu, kuma na anfana da shi se dai ɗan abun da ba za a rasa ba, kasan ilimi aka ce ba ya ƙaɗan wani lokaci ko a rediyo ne za ka iya ji ana wani shiri da ze ɗan faɗakar da mutane, ko kuma wayar da kan mutane. Se kuma makaranta ka ga makaranta yana taka muhimmiyar rawa a rayuwar ɗan-adam na yau da kullum.

Wani ƙaruwa, wani ƙaruwa ne na horaswa ko kuma na ilmantarwa na samu a tsakanin shukaru biyu ko zamani biyu da suka wuce na noma. To, AlhanduLillahi zamani biyu ko da ɗaya ko biyu ne duka da suka wuce na noma duka ma ba zan ce wai wani gagaruwin hore ne ko kuma wani ilimantarwa ba ne na halarta na samu. Ko kuma na makaranta ba ne, abu ne da ya faru na zahiri ya faru a rayuwa to duk wani manomi duk da dai ba duka ba wasu ɓangare an samu fari in ka kula shekaru ko in ce shekara, shekara biyu kenen da ta wuce wancan shekara ta biyun kenen an samu fari shi kuma wannan shekaran kuma se aka samu ruwan ya yi yawa. Ka gani wannan ma za a ce wani ilimi ne mutum ya samu duk dama waɗannan abubbuwa guda biyu da suka faru daga Allah suke ka ga wancan ma shi ma wani jarabawa ne, idan ruwan ya yi kaɗan ka ga za a sami matsala, amfani da yawa sun bushe idan kuma ruwan ya yi yawa ka ga shi ma a nan wani matsala ne me zaman kan shi, ka ga amfani da yawa ba sa son ruwa da yawa ko in ce ko wani amfanin ma baya son ruwan da ya yi yawa; ka ga in ruwan ya yi yawa ka ga shi ma wani matsala n.e To, in ya yi kaɗan shi ma wani matsala ne ka gani wannan ma ya ishe mutum wa’azi, ya ishe mutum ilimantarwa tun da abun da yake tafiya.

Zuwa wani mataki kake gani ya kamata a maida noma ya zamo kaman wajibi ne ga kowani ɗan makaranta mataki na farko da mataki na biyu, to abun da zance a nan shine um noma in an duba mahinmanci na noma no noma abu ne da yakamata a ce inda son samu kowa ya yi noma to amma ba dole hakan ya yiwu ba to amma idan aka maida noma ya zamana kowa yana yin ta indai matuƙar mutum ze yi makaranta mataki na farko ya zo mataki na biyu idan aka maida noman nan ya zama abu ne da za a karanceshi, ya zama dole se mutum ya karanta ka ga ko da ace baiyi ba zai san mahinmancinsa, kuma sanin mahinmancin hakan zai taimakawa manomin da shi wanda ya san wannan mahinmancin koda ace baya noma. Kaga hakan zai taimaka gaskiya ƙwarai da gaske ta fannin noman karan kansa dan ance noma ko kuma ince manoma ance sune ƙashin bayan kowata ƙasa, to sanin wannna mahinmancin noma da bashi mahinmanci da ilimi akan wannan noma to hakam gaskiya zai taimaka kwarai da gaske a harkan noma shi karan kansa ka ga idan mutum yana abu kai bakasan muhinmancin abun da yake ba, ka ga ba wani ba wani gudunmuwa da za ka iya bashi. Amma idan ka san mahinmancin abunda mutum yakeyi ko da kai ba ka yi, ka ga za ka iya ba da gudunmuwa ta kowani ɓangare, to sanin wannan mahinmancin gaskiya abu ne me amfani kuma abu ne da yakamata a ce kowani ɗan makaranta ko kuma a ce ko wani yaro kai ko wani bil’adama ya san mahinmancin sa ko kuma ya iya shi koda a ce ba ze yi ba.

shin ka na tunanin hakan zai iya kawo cigaba ta fannin abinci yi bayani to hakan zai kawo cigaba ta fannin abinci sosai matuƙa don yanzu idan aka ce amma mutum ne koda a ce bai tashi ya ga mahaifinsa ko a gidansu akwai manomi ba ba a kai shi gona amma idan ya je makaranta ana koya mishi noma don zaka samu akwai wanda suna nuna shi a aikace ba wai iya karatu a baki haka ko kuma a rubuta muku a kan allo a karanta muku a muku bayani ba akwai wanda suke ƙoƙarin nuna shi a aikace to ka gani idan akwai wanda wannan nuna mishi da shi ake a aikace to hakan zai iya sa shi ya yi sha’awar wannan abun to ya samu ilimi a kai kuma ga shi yana sha’awa kuma duk da cewa a gidansu ba a yi to ka ga idan tafiya yai tafiya ya zo ya mallaki hankalinsa ya kai lokacin da ya ji zai iya yin abunda wannan ran shi yake so kuma ka ga yana da ilimi akan abun kuma ga ra’ayin abun kuma ga daman yin abun ka ga hakan zai sa shi ya je kai tsaye a ce ya je ya fara noma ka ga kenan an samu ƙaruwa ta fannin noma hakan zai iya taimakawa sosai ta fannin abinci da kuma noma gaba ɗaya zan ce to ka gani in dai haka ne kenan hakan ya taimaka wa fannin noma da kanta gabakiɗaya

Shin kana goyon bayan amfani da wannan fasaha ta amfani da haɗa shukai ko kuma in ce amfani kala daban-daban a gona ɗaya, zai iya taimakawa wajen rage wannan wani cewa na ƙasa wanda ruwa yake ko iska take yi ina goyon baya duk wanda wannan taimako da haka zai haifar .idan ka kula ai ana gwada irin wannan ɗin ma yana Ƙara fa'ida ana ce mi shi me zan ce ma da Hausa, a haɗa amfani zuwa biyu ko uku da kuma wani lokaci idan aka yi noman sai a bar wurin ya ɗan huta na wasu lokaci ba a noma shi ba. To wannan shi ma ya taimaka ma gona shi kansa za ka ga a haka za ka ga an haɗa da gyaɗa da wake wani lokaci a wata fangala za ka iya samun masara da hatsi a cikin waɗannan da wake duk ana haɗa su. Ko kuma. A haɗa da gyaɗa ko fangala ko makamancin haka. Za ka iya samu a wasu wuraren ma an haɗa riɗi da ko masara ko kuma ka ga an haɗa riɗi da dawa ko kuma ka ga an haɗa riɗi da gero duk ana samun haka. Kuma hakan yana taimaka wa gona sosai da sosai.

wani hanyan wani kalan kayan zamani ake amfani da shi a wajen ka wajen noman shinkafa, gero, da masara da sauransu, to ai a duk da dai cewa ba dawo harkan noma na zamani gaba ɗaya ba ana har yanzu ana haɗawa zan ce ana cuɗawa tsakanin na zamanin kuma da na gargajiya amma abubuwan da ake amfani da su na zamani a harkar noma a yankin na ya haɗa da wannan mota na mota da ake huɗa da shi ko kuma ayi noman farko da shi wataƙila in ta kamahar noma na biyu ma ana yi da wannan mota, mota za a ce na zamani to da kuma idan in duba kuma taki kuma idan taki ma akwai shi na zamani da ake amfani da shi sannan kuma akwai mai zance irin kayan irin su sissuka kaga idan shinkafa akwai injina da suke amfani da su wajen abunan a shiƙan shinkafa a mirje kaga gero ma dukka dukka ana ɓarzawa da su masara gaba ɗaya duk akwai injina na zamani da ake amfani da su wajen ɓarza wannan bayan an gama su amfani ya nuna kenan an girbe su ana amfani da injina na zamani wajen anga ayi abin nan nasu shiƙan su wai an an yi shi a sauƙaƙe ba irin da da ake amfani da su a su turmi da sauran su ba an samu abin nan na`urori na zamani da ake amfani da su a sauƙaƙe ta wannan fanni kenan.

Mai zaka iya cewa game da amfani da kayan noma na zamani da kuma na gargajiya, a na gargajiya to abin da zan ce anan shi ne, e kaga gani kowani idan ka ɗauka daga cikin su yana da abunda ake cewa amfani da rashi amfani ka ga idan misali muka ce da farko in ka ɗauki na gargajiya ga abubuwan da ake amfani da su a gargajiyance ake noma da su a kagani su suna da sauƙi ne ta fannin a ce tattalin arziki ba za su ci kuɗi sosai ba kuma zasu taimaka matuƙa suma idan kuma aka ce na zamani kaga na zamani nan a su na zamani su amfanin su yana da yawa fiye da a ce rashin amfanin su anyi amfani da fasahohi masu ɗimbin yawa a ciki idan ana zaka gan koda ya ya zance ya girman gonan yaka ka ga akwai mash abun nan akwai na`urori na zamani da zaka gani wani aikin da zai yi a wuni ɗaya ka gani inda hannu za a yi ko kuma a ce a gargajiyance za a yi sai ya ɗauki tsawon lokaci ana yi ka gashi wannan kayan noma na zamani yana da amfani matuƙa kuma yana taimakawa sosai za ayi aikin cikin sauƙi kuma za ayi aiki ba kaɗan ba za ayi shi cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da an ɓata lokaci ko kuma ba tare da an gajiya ba amma ta fannin tattalin arziki kuma ka ga wannan a na zamani zai ci kuɗi ba kowa ne yake da halin mallaka ba sai dai wasu ka ga sun yi haya wasu kuma ba zama su abunnan ba su ma ba su da kuɗin da ko da hayan ma za suyi kowanne da dai amfanin shi da kuma rashin amfanin shi amma na zamanin gaskiya yafi taimako sosai ya fi kawo taimako a ɓangaren noma.

Kayan zamani da ake amfani da shi a waje noma su kayan lambu kamar su tumaturi alaiyahu da yakuwa da su dankali da sauransu abun da ake amfani da su a wajen noman lambu shi ne noma ne za a ce kamar na harkokin zamani ma suka fi yawa a wannan fanni don duba da yanayi shi yawanci noma ma an fi yin a rani ga ai in za a yi shi a rani yawanci za ka gani a bakin kogi ne irin kogi mai wucewa ko rafi ne ko wani kududdufi ko abun nan ko tafki hakato ana yin amfani da na'urori na ban ruwa, wannan shi na'ura ne na zamani ana amfani da shi na'ura na ban ruwa wannan na'ura ne na Zamani da ake amfani shi wajen ba wa shuke ruwa to ka ga magunguna suke amfani da shi na irin kama dafa maganin ƙwari don kar su cinye wannan amfanin gona da taki na zamani da ake amfani da shi duk za a ce abubuwa ne da ake amfani da su a wannan na zamani kenan a mafi yawancin wannan. Wannan bangaren sun fi amfani da kayan zamani na gona to suna amfani da abubuwa da na faɗe su kamar yadda aka ji a cikin wannan bayani. Ka ga kama daga injin na noma shi kanshi wannan mota da take noma za ta yi huɗa a kama na ban ruwa da su feshi haka duka abubuwa da ake amfani da su ne na zamani

Yanzu a wani mataki za ka ce noman zamani yayi wa na gargajiya abin nan fintinkau, eh to, noman zamani da na gargajiya ba abun da za haɗaa su ba, kaa gan zamani shine koomai, koomai ya zo haɗe da zamani za ka ga an samu bambanci, sai ka ga an samu sauƙi sai ka ga an samu rangwame, sai ka ga an samu cigaba sai ka gani harkar taa ƙara haɓaka, baa za ma a haɗa ba ai noman zamani, ai zamanin kowa maa yana so ya koma zamanin amma kuma idan ka duba yanayin ƙarfin mutaanen ba ɗaya ba, halin da ake da shi ba ɗaya ba, to amma duk inda ka je ka ga ana amfaani da na zamani za ka ga anfi cigaba anfi samun sauƙi a wannan a wannan fanni duba da irin yadda za ka ga motocin da ake amfaani da su noman farko noman na biyu ga na’urori na feeshi ka zo ta ɓangaren taki za ka gani suna taka muhimmiyar rawa a wannan fanni. Wannan abun nan kayan aiki ne na zamani sun canja ai sun canja abunnan yanayin noman maagaba ɗaya an samu sauƙi soosai kuma amfaanin da ake samu ɗin maa an samu ƙari soosai ba fiye da na baya za ka ga mutum ya sha wahala soosai amma bai tashi da abin kirki ba, amma duba da yadda zamani ya kawo sauye-sauye ga shi ba a sha wahala ba amma an samu amfaani mai yawa matuƙa sai dai ko wanne in ka duba daga gargajiyar da na zamanin akwai fannin da yake da amfaani yake da illolinsa, shima na zamanin yana da amfaani yana da illolinsa.

Wani mataki za ka iya cewa noma na zamani ya yi fintinkau wa na gargajiya a yankinka ko kuma ake gwada shi a yankinka? To, abun da zance a nan shi ne noman zamani ai ba ma haɗi da na gargajiya dan idan ka duba na gargajiyan nan kawai za a ce kusan wahala ce ba wai ana yin ta dan jindaɗi ba. Amma idan ba za ma ka kwatanta ba yanzun a ce wannan yana noma na zamani wannan kuma yana noma na gargajiya, wannan dai duk aka samu wanda yake aiki da na zamani ai ya yi wa na gargajiyan nan fintinkau ta fanni da dama: misali mu ce yanzun ta fannin sauƙin aiki za ka samu ai ya fi mai aiki da kayan gargajiya samun sauƙi ta fannin kashe kuɗi, amma shi wannan mai aiki da kayan zamani ya fi mai aiki da kayan gargajiya kashe kuɗi, ta fannin samun amfanin gona shi mai aiki da kayan zamani ya fi mai aiki da kayan gargajiya samun yawan amfanin gona, ta fannin yin abun nan ka samu ka yi ka mallaki babban gona ko kuma ka yi aiki mai yawa a lokacin cikin ƙanƙanin lokaci ka ga za ka samu shi mai aiki da kayan zamani ya yi ma mai aiki da kayan gargajiya fintinkau. Ta wannan fannin ma yanzun haka ɗauka shiga aikin da motoci na noma da kayan feshi da ake amfani da su za su yi a wuni ɗaya sai ka gani a gargajiyance sai ya ɗauki kaman ko mako ɗaya ana yin sa sai ka gani abun da za a yi a yi shi a cikin wuni biyu, kwana ɗaya kwana biyu sai ka ga nan an yi sati da satuttuka ana yi ba a gama ba. Idan ma an gama to akwai gajiya da sauransu, amma kowanne kuma yana da nashi gudummawa da yake bayarwa kuma yana da nashi amfani, yana da nashi rashin amfani. Hakazalika shi wancan ma na zamani shi ma yana da nashi amfani yana da nashi rashin amfanin sai dai idan mutum ba yi da ƙarfi ba zai iya mallakar kayan aiki na zamani ba, ta fannin noma ka ga dole zai haƙuri ya cigaba da aiki na gargajiya da ya tashi ya ga ana yi.

Wane dabaaru ake amfaani da shi na zamani don kiwon shanaye, aladu da akuyoyi a yankinka? To abin da zan ce anan shi ne kaa ga da farko bari in cire alade, aladen nan banga wani a yankin ah Borno ta tsakiya ko Arewacin Borno inda nake ga zan ce kawai a taƙaice banga inda ake kiwon alade baa ban taɓa gani ba. Amma in ka je Kudancin borno a wasu yankuna suna kiwon aladu duk da suma bai zama ruwan dare a wajajan su ba suma ba su da yawa. Amma idan ka ɗauka shanu da akuya waɗannan ana kiwon ana kiwon su soosai anan don za ka ga ko da a gidajan mutane haka za ka samu akwai su da akuyoyi ɗaya biyu ɗaya biyu wasu ma in ta kama ka ga har da shanun maa suna ɗaurewa na ɗan lokaci kaɗan kafin su cire su siyar ko kuma suyi abin da suke so su yi da su. Amma in ka ɗauki shanaye za ka gani akwai waɗanda suna da musamman gidan gonansu maa shanaye ne suke kiwo aciki, akwai maasu kula da waɗannan shanaye da fannin lafiyansu, abincinsu da harkokinsu na yau da gobe duk akwai maasu kula da su. Akuyoyi maa akwai waɗanda musamman sun gina gidaajen gonansu suna kula da waɗannan akuyoyi, za ka samu akwai maasu kulaa da lafiyansu, abincinsu da al’amuransu na yau da kullum. Amma alade wannan nii ban taɓa ganin yadda ake kiwon shi ba, ban san ya ake kiwon shi a gargajiyance ba ban san ya ake kiwonshi a zamanance ba.

Me za ka ce ko ya za ka kwatanta wannan noman zamani ya fi na gargajiya a aikice. To abun da zan ce a nan kamar yadda na fada a baya ai shi wannan noma na zamani ko kuma dabbobi da aka ɗaure a zamanance ake kula da su ai ba za ka hada su da na gargajiya ba. Misali, yanzu da idan mutum akuyan shi ba lafiya ko ragon shi ba lafiya a da ɗin kenan abun da za a yi mi shi idan mai shi ya ga ba zai iya wannan wahalar ba zai ce a yi amfani da shi wato idan an yanaka ɗin ya zo karshe kenan wannan dabba ta sa ta zo ƙarshe .Amma yanzu zamanance da kan mutane ya waye akwai likitoci na dabbobi kamar yadda akwai likitocin mutane in dabba ba ya da lafiya sai a ɗauki dabban a kai shi asibiti na dabbobi akwai likitocin da suke kula da lafiyar su in ta kama har operation ma za a yi mi shi. Ka ga wannan ai wani ci gaba a ka samu, amfani ne da ya fi na baya amfani za a ce kuma an sama sauƙi ai sosai ko kuma za ka ga an gwada dabba an san me yake damunsa an san me za a ba shi ki wani lokaci ya kamata a ba shi magani. Ka ga kenan wannan ilimi na kimiyya da ya shigo na kula da dabbobi ya fi na gargajiya ko in ce ya fi gargajiya ƙwarai dagaske fiye da na gargajiya da aka saba yi a da kenan.

Wani dabaru na zamani ake amfani da shi wajen kiwo, kiwon kifi da zomaye a yankinka. To dabaru na zamani da ake amfani da su wajen kiwon kifi da zomaye a yankuna na dabaru ne suna nan kaman haka. Na farko bari in fara da zomo, zomo a yankina mu inda na ke, ban ga ana kiwon zomo na a zo a gani ba wanda har za a ce a noma su dan ayi, gidan gona na su, ko wani abu mai kama da haka ba, kawai da ana yinsu ne a gidaje haka da bai wuce irin zomo biyu, uku, huɗu da dai sauransu ba. bawai dan ace ana nomawa na azo gani ba, kawai dai dan na buƙatu na yau da kullum a gida. Amma kifi ana yin shi da matakai-matakai, kuma ana yin shi, ya danganta daga yanayin ƙarfin mutum za ka gani akwai mataki na farko da ake yin su a robobi tun daga robobi ake fara kiwonsu. Za a je a siya roba a zo a zuba ruwa a sa ana zuba kifi ana yin, kiwonsu yau da kullum, magungunansu, abincinsu da, yanda ake kula da su. akwai kuma wanda za ka gani za a tuna rami ne a shimfiɗa leda a cikin ramin a zo a zuba ruwa ko a cika da ruwa, wannan shi ne mataki na biyu kenan suma ana kula da su. Sai mataki na uku, shi ne na masu babban mataki kenan wanda suna da jari a hannunsu, suke tuna rami babban rami a gina ramin a masa sa yaɓe a zo a zuba ruwa a babban mataki a kula da waʲannan ki:ɸajen kenan

Zuwa wani mataki fannin noma na zamani a wannan fanni yafi na gargajiya, to kamar yadda aka faɗa a baya shi kiwon kifi a gargajiyancen nan ni ban san yadda ake yin sa ba indai ba masunta ne suke zuwa kogi suje su sa suyi dubaru da suke amfani da su su kama kifi, amma mafi akasarin wanda na sani shi ne na zamani da ake yin su wanda na faɗa a gidajen gonakai za a yi su da ake kiwon sun a yau da gobe a zamanance, amma ta kaga ta fannin kiwon zomo shi ma akwai yadda ake yin shi a gargajiyan ce amma ana samun zomayen suna serewa wasu su gudu amma kaga da zamani ya shigo ya kawo sauki kuma ya kawo ci gaba a wannan fanni, yadda ake ajiye su da yadda ake kula da su duk an yi shi a zamanance basa iya samun dama su gudu, amma kaga in mun koma ɗaya ɓangaren shi kiwon kifin zaka ga ai a zamanancen ya zo da sauki kuma ya kawo damanmaki na samun aiki ga matasa da mata da yara gaba ɗaya a wannan ɓangaren kuma idan ka kula a maimakon ruwa da ake canzawa kifi a zubar da shi a banza wasu suna haɗa shi zuwa gonakinsu na noman haka su lambu kenan inda ake noma su tumatiri ake noma su yakuwa da allayahu, a maimakon a zubar da ruwan a banza sai kaga an sa shi a wannan naura na banruwa ya cire ruwan nan, maimakon a zubar a banza sai ya kai shi wannan zuwa kwanaki ya kai maka duk inda kake bukata ya kai a cikin kankanin lokaci, to kaga wannan ai ci gaba ne da kuma kawo sauki a wannan ɓangaren ya kawo sauki a wannan ɓangaren matuka kuma ya taimaka wa al’umma ya rage masu wahala kuma ya kawo damanmaki na samun ayyuka da dama a wannan ɓangare, samun kuɗin ma yafi na da ana samun kuɗi sosai za kai aiki ne ko kuma akai abu ne cikin sauki kuma ka samu kuɗi mai ɗubin yawa a wannan fanni, amma sai in ka duba duk inda a kowane ɓangare in ka gani na zamani in zaka bishi sai kana da abu a hannun ka

Bayyano abubuwa na zamani da ake amfani da su a yankinka fannin noma da kiwo in ka sani. To abubuwa na zamani da ake amfani da su a fannin noma da kiwo a yankina suna da yawa ban san takamaiman sunayensu a harshen Hausa ba. Amma na sani daga cikinsu akwai Mota da ake amfani da shi wajen noma farkon damuna kenan wannan akwai mijagara da ake sharen gona da shi, akwai mota da ake huda da shi, akwai fatanya da ake noma da shi akwai kuma sungumi da ake shuka da shi akwai magirbi da ake girbi da shi. To akwai na'ura da ake amfani da shi na jan ruwa daga kogi zuwa duk inda kake so a gonanka, akwai abun ratayawa na maganin kwari akwai wasu kwanuka da ake amfani da su zan kira su kwanuka na zuba taki. In ka zo fanni kiwo kuma akwai su da dama kamar leda dake shimfiɗawa a rami don kiwo kifi da kuma wannan roba da ake amfani da su kuma ciki ake zuba ruwa ake kiwon su, da sanyi ake rife saman kifin nan don gudun wani abun ya faɗa a ciki da ba a buƙata. Akwai sange akwai wannan robo shi kan shi akwai abun da ake zuba wannan kwanuka wurin zuba wa dabbobi abinci

To mataakai da ake bi lokacin rani a yi kiwo da su na dabbobi da su sauransu a ɓangare na a yanki na zan ce akwai su kamar haka, ai idan ka kula za ka gani yawanci maasu wannan kiwon nan maasu gidaajen gonakin nan abun da za su fara yi da farko shi ne dama za su tanadi kayan abinci da dabbobinsu za su ci na kimaanin sheekara kafin a ce shekara taa zagayo, to lokacin da damina ya zo wucewa a lokacin ai abincin dabbobin ba shi da tsada soosai za su tanada su je su ajiyesu. To in ma ta fannin ruwanshansu ne ai ana gina irin ah me zance ma borehole borehole aka haɗa ake amfaani da su wajen samun ruwa a sauƙaƙe. to idan kuma ba da borehole za ka yi amfaani da shi ba ai wasu kuma suna zuwa ne inda kusa da ruwa shiyasa in ba’a mantaa ba a maganganun da na yi a baya suna zuwa su makiyaya da sauransu suna zuwa ne baa sa so maa su matso cikin gari kusa da mutaane sabooda iya tafiyansu a bayan gari a daajujjuka ka gani a daajujjukan nan akwai abinci wani daajin maa za ka gani ciyayi baa za su yanke ba har tsawon shekara ta zagayo, to akwai ruwa a kusa, akwai abinci a kusa baa ya baa su wahala soosai baa kaman irin na birni ba wanda sai ka tanadi abinci da ruwan dabbobi na tsawon wani lokaci kafin lokaci ya zagayo.

Wani lokaci ne ya fi muhimmanci ko kuma shi ne kan gaba a yankinka. To yanki na zan ce lokacin da ya fi lokaci damuna ne duk da dai a ramin ma ana yi amma lokacin damuna shi ne ya fi za ka gani a Lokacin damuna aka yi fi yin shuke-shuke daban-daban a lokacin za ka samu ana noma gero, ana noman dawa ana noman masara ana noma alkama ana noman gyaɗa ana noman wake da sauransu a lokacin damuna kenan. Amma ka ga a lokacin rani in ka je a furgi bai wuce ka ga ana noma dawa ba. Wanda wannan furgi kuma ba duka za ka samu ake yinsa ba sai wani yanki wanda ruwa ba yi da nisa a da su, kuma kasar gonansu laka ne zai rike ruwa tun lokacin damuwa suke kewaye wa don laka gurin ya ya sha ruwa sosai ruwan ba zai samu ya gudu ba, su tanadi ruwansu wurin yadda in damuwa ya wuce za su iya ganin ruwan. To ka ga shi a nan dawa ne kawai suke amfani da shi. Masu lambu kuma za ka gani su abun da suke yi shi ne su tumaturi su yakuwa, allayyahu da sauransu in ka kwatanta a damuna da lokacin rani, za ka ga damuwan ya fi yawan abubuwa da ake nomawa ya fi a lokacin damuna da lokacin rani. A ɓangare na kenan

ya manoma wane irin shiri manoma suke a yankunan ku don kauce ma yanayi na hazo da fari a yankin ka to abun da zance a nan shine a bun da manoma suke a yankuna don kaucewa yanayi na hazo ko fari a yankin mu abun da ya kamata a ce suna yi ko kuma suke yi wasu suna irin dabaru ne da aka tashi aka ga iyaye da kakanni ke yi misali kaman kauce ma fari ka ga shekaru biyu da suka wuce an fuskan ci wannan ƙarancin ruwa a wasu sassa a nan jihar borno wadda takai ga ɓacewar amfanin gona to dabaru da aka tashi aka ga suna yi waɗansu shine kamar yanda na faɗa ake tona ramuka sai ka yi ma gonarka iyaka ta yadda idan gonar yana misali yana kwari ne ruwan zai iya gangarewa ya tafi sai a kewaye masa rami yanda ruwan zai iya taruwa a gurun ka ga koda an ɗan yi kwana biyu ba a samu ruwa ba sai ka zo kana ɗiban ruwan nan daga baya kana yin bayi da shi to ka ga wannan ɗaya kenan ana iya kauce wa fari ta wannan hanyar sai hanyar wayar wa juna kai ana ɗan samun ko da wajen mai gari ne a na kiran manoma da sauransu a na wayar masu kai ana cewa to ga shi alamomi suna bayyana abu kaza zai iya faruwa sai a shirya sai a san irin matakin da za a ɗauka in na addu’a za a yi in ma akwai wani dabaru da za a yi don a kauce ma haka ko kuma a gani hakan bai samu yayi illa sosai wa manoma a wannan yankuna ba akwai dabaru da dama da suke yi na iyaye da kakanni

Wanne yanayi na damshi um kula da damshi manoma a yankinka suke amfani da shi. to shi damshi na kasa wannan ya danganta daga yanayin kasa daga wannan waje zuwa wannan waje, akwai inda za ka gani ƙasar wajen laka ne wanda ake ce mi shi taɓo akwai inda za ka gani yanayin ƙasar wajen yashi ne akwai idan kuma za ka gani kamar kudancin barno kamar irin su biu da sauransu zaka wurin su akwai inda za ka je kaga akwai duwatsu -duwatsu ma to kaga a waje mai laka ko in ce taɓo., Shi waje ne da yake da yake rike ruwa yana da riƙe damshi. to a lokacin damina zaka gani idan an samu ruwa mai yawa wuri mai tabo yakan rike ruwa na tsawon lokaci haka ya dan yi kwanaki wani zuwa lokaci ma har zuwa sati to idan a wannan wurin duba da irin damshi na wurin kaga sai ka yi amfani ka ga wani irin abu ya kamata ka noma a wannan wujen don be ba ka damuwa ba. Ka ga yanzu irin wannan um still har yanzu wajen taɓo din nan za ka samu ana noma na firgi da shi, yanzu a haka idan za ka je wajen da ake noman firgi zaka gani ai damshi da ƙasar ya rike tun lokacin damina har izuwa yau da wannan damshi za a yi amfani a kara wani ruwa da bai taka kara ya karya ba da bai wuce irin kofin shayi ba asaka a rami sai a shuka dawa zaka ga zai rike wannan zai amfani da wannan damshi da wurin yake da shi na tsawo har zuwa lokacin da amfanin gonan zai nuna.

wani dabaru a manoman yakin ka suke amfani da shi wajen ajiyen kayan gona, amfanin gona kenan to dabarun da ake amfani da da su suna da yawa wajen ajiya a da na zamani da na gargajiya da muka tashi muka ga ana amfani da su, babban abun da ake so dabaran da mutum ya kamata ya yi lokacin da zai ajiye duk wani abun da ya kamata ya ajiye shi ne ya san a ina zai ajiye wannan abun, to idan ya ajiye wannan abun, shin wani illa ko kuma wani abu ne zai iya samun wannan abun, abu na farko da zai yi shi ne ya duba a wannan gurin ya sa maganin gara da sauran ƙwari da za su iya kawo illa ko cikas wa wannan abu da ya ajiye don akwai irin ƙwari da suke shiga kamar wake, ka gani kafin a ce an ajiye wake ka gani ya kamata a ce an yi amfani da dabara wajen sa masa magani ƙwari wajen sawa shi ɗaki ko rumbun da za`a yi wannan ajiya maganin feshi, a fefesa masa magani, maganin gara da maganin ƙwarin har ya zama kan shi kuma ana anfani ne da dabaru ne kamar misali, idan za`a ajiye kaman na wata shida ko wata tara haka nan idan aka sa magani an ajiye bayan wata biyu ko uku za a ƙara zuwa har yanzu a ƙara kunle wannan buhu ko maɗauki da yake ciki a gujewa ya ƙara tabbatar da lafiyar su sai a ƙara rufewa a cigaba da ajiyewa, to ana ƙara akwai kuma dabarun da ake zabawa zaka ga kamar wake ana zuba su a cikin abun nan a “drum drum” haka a zuba magani shi ma a rufe a ajiye akwai shi ma ana amfani da jarka jarka kaman ruwa shi ma a zuba wake a ciki a ajiye

Wani dabaru manoma a yanki ka suke amfani da shi dan yin amfani da fili da akwai yuwuwan samun ambaliya. To duk inda akwai yuwuwar samun ambaliya dai kawai abu na farko da zan ce ko kuma da ya kamata a kiyaye maganin kar a yi kar a fara in akwai yuwar samun ambaliya a waje ai sai ka bari kaje ka nemi wani wuri da babu yuwuwar samun ambaliya na ga akwai diba diban da ake yi don tare ruwa to wannan ɗin ba din ma shi ɗin ma ba zai tare ruwa bane a lokacin da za`a ce ruwan ba shi da yawa ko kuma ruwan baya da ƙarfi sosai idan ruwan ya zo da yawa kuma ya zo da ƙarfi sosai duk da ma zai rage ɓarnan a ma dai in yana da yawa matuƙa zai iya hawa ko kuma zai iya fasa wannan dinba ya wuce ka ga abin nan watanni da suka wuce idan muka waiwaya baya an sami wannan ambaliya a Maiduguri da kewaye zuwa kace jere haka nan da yake ambaliyar yana ƙarfi kuma yana da da yawa sosai to ya barnata gonaki da gidaje da sauransu bansan wani irin dabara za`a yi don a ce an kaucewa irin wannan ambaliya ba sai dai addu`a da za ayi Allah ya kiyaye na gaba da kuma Allah ya kawo zai yi da sauƙi amma a ce wai ga wani dabara taƙamaimai da zai kiyaye a ce wai farin ambaliya to gaskiya ban san in ma akwai ban san wani irin dabara suke yid an gujewa hakan ba amma idan wannan diba diban da na faɗa shi ne yawanci aka fi yi a kewaye iyakan gonaki da shi kuma iyakan a abun da za`a kewaya da shi don gujewa abun nan faruwan ambaliya in dai ruwa baya da yawa kenan amma matuƙar ruwn yana da yawa to wannan dabbobin ma akwai matakin da za`a kai dole ruwan zai wanke su ko kuma ya rushe su ya wuce ya je in da zai je.

To dabarun da ake yin amfani da su a yankinmu, ta wajen kula da ƙwari kafin lokacin shuka. To dabaru da ake amfani da shi ya danganta. Ƙwari lokacin shuka da kafin a yi shuka da yanayin ƙwarin da a wani lokacin ma za ka samu ba ma ƙwari ba ne, a, gafiyoyi ne suke zuwa bayan an yi shuka su tone abun da ka shuka su cinye. To, ya danganta da yanayin abun da za ka shuka da kuma yanayin ƙwarin da suke wajen. Ka ga kamar gyaɗa, idan aka shuka gyaɗa, gafiyoyi sukan iya zuwa daga baya su je su tone, mutum ya zo yana ta jira, yau ne, gobe ne, abun ya shuka zai fito amma shiru, babu sun cinye. To, akwai magunguna da ake amfani da su kuma akwai dabaru da ake amfani da su kafin a yi shuka. Idan ka ga a lokacin sharar gona, idan, in ka je, in akwai gurin akwai gafiyoyi za ka ga ramukansu, to ka kula da wannan ramukan nasu, to za ka yi amfani da wannan sharar, ba za ka fara sharewa ba gabaɗaya, za ka iya ɗan sa wuta sama-sama hakan nan, to za, sakamakon wannan zafin wutan, idan suka ji sai su fita su gudu. Ko kuma a sa musu magunguna ko tarko a yi musu don a kama su ko a kashe su. Amma ƙwari, in ƙwari ne haka da bayan an yi shuka suke zuwa su cinye, sai a haɗa irin da magani, akwai magani musamman da aka tanada don kashe ƙwari, sai a haɗa da wannan iri, a shuka shi, a binne shi tare, ta yadda ko da wannan ƙwaro ya yi nasarar samu ya shiga wajen, ba zai iya cin wannan iri ba saboda magani da yake ɗauke da shi. Idan ma ya ci, to zai mutu ba zai samu ya je ya yi ɓarna sosai har ya yi wa abun da ka shuka ko kuma ya yi wa gonan naka illa gabakiɗayanta ba. To ya danganta daga ƙwarin da suke addabar mutum a wajen da kuma maganinsu.

Wani muhimmin hanya manoma a yankin ka suke amfani da shi don su ga sun kare dabbobi daga amfanin gonar su daga lokacin fitowar su har zuwa lokacin da za a girbe shi? To hanyoyi da ake bi suna da yawa ya danganta daga abin da mutum ya noma, kayan noma akwai su irin ace wake da gyaɗa wannan su a kasa suke, sannan kuma akwai irin su shinkafa akwai su gero akwai dawa da masara kaga waɗannan a sama suke, to bari ta ɗauke wake in yi magana a kai, kaga wake ɗin nan idan wake ya fito akwai wani ciyawa dake fitowa a karkashin wake ana kiran shi da kashe wake to wannan kashe wake gaskiya yana ba wake ciwon kai yana mai da wake baya sosai to idan ba an yi amfani da a zamanan ce akwai magani na feshi da ake bi a faffesa shi ya kashe wannan ciyayi, idan kuma zaka bi a hannu ka ciccire su dan ba zai yiwu asa fatanya ba saboda ciyawan yana fitowa dab da dab da jikin waken, to yin amfani da fatanya a wannan matakin zai iya kawo ayi asarar wannan waken idan kuma waken ya ci gaba da girma ya kai matakin kusan zai fara fure to akwai ƙwari na waken da suke adaban wake har yanzu, to ana amfani da maganin feshi na ƙwarin wake a faffesa don ya kashe wannan ƙwarin ya bar waken ya rayu ciken salama, idan aka zo ta fannin kuma su masu yin tsayi kenan kamar su gero, dawa kaga su kuma suna da abin nan akwai fari akwai ƙwari akwai tsunsaye da suke adaban waɗannan, to ana amfani da suma ana amfani da dabaru kala-kala don aga an yi maganin wannan ƙwari ko wannan tsunsaye daga cikin dabarun da ake amfani da su zaka ga akwai ana samun maharba su zo su harba durum hange sakamakwan karan durum hange sai ka ga tsunsaye ko farin nan sun firgita sun waste sun bar yankin ma kwata-kwata kuma ana amfani da wani dubara da ake ɗaurawa zaka kalla kamar mutumi-mutumi haka saboda ko dabbobi haka idan sun ganshi baza su zo ba.

Wani mataki ne takamaimai manoma a yanku nan ku suke amfani da shi daga lokacin girbi da kuma lokacin ajiya? To matakai da ake amfani da su a lokacin girbi da lokacin ajiya suna nan kamar haka, mataki da ya kamata manomi yayi amfani da shi lokacin girbi idan lokacin girbi yayi ko da gyaɗa ne ko gero ne, idan lokacin girbin sa yayi ya nun aba amfani a tsaya a bata lokaci ayi maza-maza aje a girbe shi don ka ga idan wannan gyaɗa idan ya nun aba a girbe ba, idan ruwa ya sake sauka haka yakan haifar da gyaɗan ki ga ya sake sabon tsiro gyaɗan sai ya sake sabon tsiro, to kaga wannan zai zama kaman asara ne, idan kuma an cire ba a kwashe ba a wajen aka barshi a gonan har yanzu idan ruwa ya sauka zai bata wannan harawan gyaɗa kaga wannan shi ma wani asara ne, a lokacin girbin gero kuma idan aka girbe aka je zaka ga ana tattarawa a gona kafin a zo ayi sissika, wannan tara da ake yi in ba a maida hankali ba in ba a sami ko wani ko leda an zoɓa a kai ba zaka kali gara ya fara kamawa kafin ka hankara gara ya ci rabi ko kusan dukka za a ce, lokacin ajiya kuma duk inda za a yi ajiya na amfanin gona ya kamata a duba a gani, shin a wannan ida za a yi ajiyan nan ba ƙwari in ma akwai gara ya kamata a sa maganin gara asa maganin gara asa maganin ƙwari a dudduba in ma akwai ramin ɓeraye da ya kamata suma duk ai magance su kafin azo ayi ajiya saboda kada su bata amfani daga baya, a samu maganin da ya dace ayi amfani da shi kowane magani idan za ayi ajiya ayi a hakuri, kowane amfani akwai irin magani da ya dace ayi amfani da shi a wajen sawa a wajen wannan amfanin gona saboda kada yayi masa illa kuma kar ya wa al’umma da zasu amfani da shi daga baya illa, kuma lokaci da ya kamata tun wani lokaci ya kamata a ajiye kowane amfani a kowane da irin lokaci tsayin lokaci da zai iya ɗauka kafin ace an ajiye shi ko kuma an sake duba shi.

Wasu matakai kake bi ko ake bi don a kula da yanayin halayan dabbobi? To, matakan da ake bi a kula da yanayin halayyan dabbobi suna nan kamar haka ko in ce zuna da yawa ka gani na frako, akwai duba da za a je a yi kewaya za a ce ko a kewaya, yakamata idan ka ajiye dabban ka kowane safe ka zagaya ka je ka duba yanayin halayyan su yanayin da suke shin suna nan suna nan. To bayan suna nan an duba yanda suke se a duba a zo a ba su abinci ka ga da safe ya kamata a ba su abinci idan aka ba su abinci, a ba su ruwa aka ba su ruwa se a duba lafiyansu a gani ya lafiyan su suke. E, suna nan lafiya ka gani wannan da safe kenan zuwa lokaci bayan lokaci kaɗan ko da rana haka shi ma a kewaya a ƙara dubawa, a ga ya lafiyan su yake ya yanayin cin abincin su yake. Abincin da aka ba su sun ci, idan sun ci, e in ma suna buƙatan ƙari se a ƙara musu, idan kuma kana ganin kana dai duba yanayin lafiyan su kana gani in akwai buƙatan a ba su magani se a ba su magami, in a ba su abinci se a ba su abinci a dinga kula da lafiyan su da safe da rana da yamma. Wani lokacin ma har da daddare ma in dinga kekkewayawa ana dubawa yanayin lafiyan su da yanayin cin abincinsu da yanayin zamantakewansu, a tsakaninsu ka ga wani lokaci ba ze yiwu a haɗa iyayen da yaran a wurin ɗaya ba, se a lokaci zuwa lokaci irin lokacin da ‘ya’yan suke buƙatan shan mama a kawo su shan mama se a komar da su.

Bayyana abu na halittu ko kuma na gargajiya da ake amfani da su manoma suke amfani da su a yankin ka da ake kula da dabbobi, to a abubuwa da ake amfani da su suna da yawa wajen magani magani na wa dabbobi ya danganta daga wuri zuwa wuri ko kuma daga yanayin halittan dabbobi daga dabbobi zuwa dabbobi, kaga ni idan irin su a daga yanayin cuta ko kuma abun da ke so aka dasu daga ya danganta daga su, ana amfani da wani lokaci ana jiƙa kuka kuka kaga an ɗurawa akuya kuka sabo da maganin a ciwon ciki ana iya jiƙa musu wani lokaci har zaka ga filajin ma ana jiƙa musu su ma a ba su maganin ciwon ciki ana amfani da tafarnuwa da albasa shi ma idan aka fuskanci dabba ko tana mura haka ko tana kaman tari aho aho ana amfani da wannan shi ma albasa da tafarnuwa shi ma ana musu magani da shi, idan ka kula zaka ga ana amfani da irin su tsamiya da su tsamiya ma ana amfani da shi ana amfani da man da man kwakwa ana mafani da shi kenan man kwakwa ma ana mafani shi, ana mafani da abubuwa da dama ana amfani da su a wajen yin magunguna ga dabbobi ya danganta daga yanayin waje zuwa waje zaka ga idan akuya ko tinkiya ko shanu haka yana a yana zawayi ko yana ciwon ciki ko yana wani abu mai kama da haka ana amfani da abubuwa da dama irin su kaman abu da na faɗa kamar tafarnuwa haka nan ana anfani da shi sosai wajen yiwa dabbobi a agajin farko kafin a kai ga an kai shi ko wajen likita ko wqjen masu magani ko kuma imma bai yuwu ba sai kaga an yamka su.